Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno nosho wo omeya. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo, shino oshili etambaathano lyoshimaliwa nosho wo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi amono aalandi oyendji oha monomo oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno, noshowo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga, noshowo miiketha momagumbo. Ohayi tukwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Aagundjuka oyendji ohaya kutha ombinga muudhano wa yooloka, una ya kutha ombinga muudhano mono ohaya vulu okwii likolela oshimaliwa shontumba. Ohashi yatsu omukumo, notaya vulu okulanda iipumbiwa yawo.

Aantu ohaya siikilile iimaliwa yawo pomahala ga yooloka, opo ya yande okuyi kanitha. Aantu yamwe oya hogolola oku pungula iimaliwa yawo moosikopa nenge miiketha. Iiketha ohayi tulwa pehala lya gamenwa opo iimaliwa yaa yakwepo.

Methimbo lyopaife iimaliwa oyo tayi dhana onkandangala, uuna kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyangwanyangwa noonkondo. Iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo nosho wo koombaanga. Iimaliwa ohayi tukwatha mokulanda iikulya nosho wo iikutu.

Aalandithi ohaya landitha iilandithomwa yomaludhi ga yooloka. Uuna ya mono iilandithomwa yakala mo mositola ohaya kulula oondando opo aantu ya vule oku landa. Aalandi ohaya indjipala uuna oondando dha kuluka.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo, shino oshili etaambathano lyoshimaliwa noshowo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi amono aalandi oyendji, oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Aantu ohaya siikilile iimaliwa yawo pomahala gayooloka, opo ya yande okwii kanitha. aantu yamwe oya hogolola okupungula iimaliwa yawo moosikopa nenge miiketha momagumbo gawo. Iiketha ohayi tulwa pehala lya gamenwa opo iimaliwa yaa yakwepo.

Miilongo yi ili noyi ili omuna oombaanga dha yooloka. Oombaanga nadho ohadhi vulu oku tula po omathigathano, moka aantu taya vulu oku kutha ombinga opo ya sindane oshimaliwa shontumba.

Aahalitji ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo, shino oshi li etaambathano loshimaliwa noshowo iilandithomwa pokati komulandi nomulandithi. Uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha monomo oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko loshilongo.

Miilongo yi ili , noyi ili omuna oombaanga dhayooloka. Oombaanga oha dhi tu siikilile iimaliwa yetu noha yi kala ya gamenwa. Oombaanga oha dhi tu shiningile oshipu ,opo tu vule oku tuma ,nenge oku tuminwa iimaliwa kaantu pwaahena uupyakadhi washa.

Aalandithi ohaya landitha iilandithomwa yomaludhi nomaludhi. Uuna ya mono iilandithomwa yawo ya kala mo ethimbo moositola, ohaya kulula oondando, opo aantu ya vule okulanda. Aalandi ohaya indjipala uuna oondando dha kuluka.

Aahalithi oha ya tula miipindi iilandithomwa yawo. Shino oshi li etaambathano lyoshimaliwa nosho woo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi oha yi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Aahalithi oha ya tulamo iipindi, iilandithomwa yawo, shino oshi li etaambathano lyoshimaliwa, nosho woo ilandithomwa pokati komulandi, nomulandithi. Uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Mongaashingeyi oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala uuna kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu ningi uudhigu. Iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo miiketha noshowo koombanga. Iimaliwa ohayi tu kwatha mokulanda iikutu noshowo iikulya.

Aagundjuka ohaya kutha ombinga momaudhano gayooloka. Uuna ya kutha ombinga momaudhano mono ohaya vulu oku ilikolela oshimaliwa shontumba shono tashi ya tsu omukumo, notaya vulu wo okulanda iipumbiwa yawo noshimaliwa shoka.

Miilongo yi ili noyi ili omuna oombaanga dha yooloka, ombaanga ndhino odho hadhi tusiikilile iimaliwa yetu, opo yi kale ya gamenwa. Oombaanga ohadhi shituningile oshipu opo tutume, nenge tutuminwe iimaliwa kaantu yalwe.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Oha tu shi longitha okulanda iipumbiwa yetu yomomagumbo noshowo okufuta oosikola. Oha tu zikilile iimaliwa yetu kombaanga hoka hayi kala yi li megameno. Ngele kapena oshimaliwa uuhupilo oha wu kala uudhigu.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo. Shino oshi li etaambathano lyoshimaliwa nosho wo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Oositola ohadhi landitha iinima yomaludhi ga yooloka, uuna yamono aalandi taya shongola ohaya kulula oondando dhiilandithomwa yawo opo aanti yavule okulandwa oshoka uuna oondando dha kuluka aalandi ohaya indjipala.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno, nosho wo omeya, ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo. Ohayi tukwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Aalandithi ohaya landitha iilqndithomwa yomaludhi nomaludhi. Shampa ya mono iilandithomwa yawo ya kala mo ethimbo inayi landwa, ohaya kulula ko kondando opo aantu ya vule okulanda. Aalandi ohaya indjipala uuna oondando dha kuluka.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo kehe ohashi kwathele okulanda iikulya okufuta olusheno nomeya. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombanga nomiketha momagumbo, ohayitu kwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno noshowo omeya. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombanga noshowo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku landa iikulya, oku futa olusheno nosho woo oosikola. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho woo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Ohatu shi longitha oku landa iipumbiwa yomomagumbo osho wo oku futa oosikola. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga hoka ha yi kala ya gamenwa. Ngele ka pena oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyangwanyangwa.

Methimbo lyongashingeyi oshimaliwa oshi otashi dhana oonkandangala. Uuna kapena oshimaliwa, uuhupilo ohawu kala tawu nyanganyangwa. Iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo osho wo koombanga. Iimaliwa ohayi tu kwatha moku landa iikulya nosho wo iipumbiwa yomaludhi giili no giili.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo. Shino oshi li etaambathano lyoshimaliwa noshowo iilandithomwa pokati komulandi nomulandithi. Uuna omulandi a mono aalindi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Mongaashingeyi oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala, uuna kaa puna oshimaliwa uuhupilo ohawu ningi uudhigu. Iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo, miiketha noshowo kombaanga. Iimaliwa ohayi tu kwatha moku landa iikutu noshowo iikulya.

Aantu uuna yamono oshimaliwa, ohayayi pomahala gomalandithilo, giikulya, giikutu, nosho tuu, opo yavule okulanda iipumbiwa yawo. Aalandithi ohaya mono oshimaliwa oshindji, uuna yamono aalandi oyendji.

Iimaliwa oyasimana moonkalamwenyo yomuntu kehe ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno oshowo omeya. Ohatu sikilile iimaliwa yetu kombaanga oshowo miiketha momagumbo, ohayi tu kwathele moompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Miilongo yi ili noyi ili omu na oombaanga dha yooloka. Oombaanga ohadhi tu siikilile iimaliwa yetu nohayi kala ya gamenwa. Oombaanga ohadhi shi tu ningile oshipu, opo wo tu tuminwe nenge tu tutume iimaliwa kaantu pwaa he na uupyakadhi wa sha.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku landa iikulya, oku futa olusheno osho wo omeya. Iimaliwa ohatu yi siikilile koombaanga osho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele moku landa oompumnbwe dhetu dhesiku kehe.

Miilongo yi ili noyi ili omuna oombaanga dha yooloka. Oombaanga ohadhi tu siikilile iimaliwa yetu nohayi kala ya gamenwa. Oombaanga ohadhi tu shi ningile oshipu opo wo tu tumine nenge tu tuminwe iimaliwa kaantu, pwaa hena uupyakadhi washa.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo, shino oshili etambathano lyoshimaliwa osho wo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi amono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji. Iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Ohatu shilongitha okulanda iipumbiwa yetu yomomagumbo nosho wo okufuta oosikola nayilwe wo. Ohatu sikiilile iimaliwa yetu koombaanga hoka hayi kala yagamenwa. Ngele kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu ningi uudhigu.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku landa iikulya, oku futa olusheno osho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga osho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele wo mokulanda oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Ohatu shi longitha oku landda iipumbiwa yetu yomomagumbo osho wo oku futa ooskola. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombanga hono hayi kala ya gaemenwa, ngele kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyanganyagwa.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno nosho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo, ohayi tukwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Oha yi kwathele oku landa iikulya, oku futa olusheno , nosho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga, nosho wo miiketha momagumbo. Oha yi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda iikulya, olusheno noshowo okufuta omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga oshowo momagumbo ohayi tu kwathele tulande oompumbwe dhetu dhasiku kehe.

Methimbo lyongashingeyi uuhupilo ohawu ningi uudhigu uuna kapu na oshimaliwa. Oshimaliwa osha simana, molwashoka ohashi kwathele moompumbwe dhi ili nodhi ili ngaashi okulanda uusila osho wo okufuta oosikola dhuunona.

Miilongo yi ili, noyi ili omuna oombaanga dha yooloka. Ombaanga dhino odho hadhi tu siikilele iimaliwa yetu, oha dhi kutha woo ombinga momakwatho geuko komeho lyaagundjuka. Ohaya gandja oshimaliwa shontumba shono hashi yambula po omaudhano.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyongashingeyi. Ohatu shi longitha okulanda iipumbiwa yetu yomomagumbo noshowo okufuta oosikola. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombaanga hoka hayi kala ya gamenwa. Ngele kapu na oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyangwanyangwa.

Mongashingeyi oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala uuna kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu ningi uudhigu ,iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo miiketha oshowo kombaanga iimalwa ohatu yi kwathele tu lande iikulya niikutu.

Aahalithi ohaya tula miipindi iihalithomwa yawo, shino oshili etaambathano lyoshimaiwa oshowo iilandithomwa pokati komulandi nomulandithi. Uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji, iipindi ohayi humitha komeho eliko lyoshilongo.

Aahalithi ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo, shino oshili etaambathano lyoshimaliwa nosho wo iilandithomwa pokati komulandithi nomulandi. Uuna omulandithi amono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno nosho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele, opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku landa iikulya, oku futa olusheno noshowo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu kombaanga noshowo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhasiku kehe.

Oshimaliwa osha simana methimbo lyongashingeyi. Ohatu shi longitha oku landa iipumbiwa yetu yo momagumbo osho wo oku futa ooskola. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombanga, hono hayi kala ya gamwe, nongele kuna oshimaliwa, uuhupilo ohawu ningi uudhigu.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyo ngaashingeyi, ohatu shilongitha okulanda iipumbiwa yetu yo momagumbo noshowo okufuta oosikola. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga hono hayi kala ya gamenwa. Ngele kapuna oshimaliwa, uuhupilo ohawu kala tawu nyangwanyangwa.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo longashingeyi. Ohatu shi longitha okulanda iipumbiwa yetu yo momagumbo noshowo okufuta oosikola. Ohatu sikilile iimaliwa yetu koombanga hoka hayi kala ya gamenwa. Ngele katuna oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyangwa nyangwa.

Oshimaliwa osha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohashi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno nosho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele oku landa iikulya, oku futa oosikola, oku futa olusheno noshowo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombanga noshowo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohayi kwathele mokulanda iikulya, oku futa olusheno osho wo okufuta omeya. Oha tu yi pungula moombaanga osho wo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno, noshowo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga, noshowo miiketha momagumbo. Ohayi tu kwathele woo opo tu lande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Iimaliwa oyasimana monkalamwenyo yomuntu kehe, ohayi kwathele okulanda iikulya, okufuta olusheno nosho wo omeya. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga nosho wo miiketha momagumbo. Ohayi tukwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe.

Oshimaliwa oshasimana monkalamwenyo yomuntu nkehe. Ohashi kwathele okulanda iikulya, okufuta olushune oshowo omeya. Ohaku siikilile iimaliwa yetu kokoombaanga oshowo momagumbo miiketha. Ohayi tu kwathele opo tulande oompumbwe dhetu dhesiku kehe

Aahalike ohaya tula miipindi iilandithomwa yawo shino oshili etaambathano lyoshimaliwa noshowo iilandithomwa pokati komulandi nomulandithi, uuna omulandithi a mono aalandi oyendji oha mono oshimaliwa oshindji iipindi ohayi ukitha komeho eliko lyoshilongo

Mongashingeyi oshimaliwa osho tadhi dhana onkandangala. Uuna kapena oshimaliwa uuhupilo ohawu ningi uudhigu. Iimaliwa ohatu yi pungula momagumbo miiketha nosho wo koombaanga. Iimaliwa ohayi tukwatha mokulanda iikutu nosho wo iikulya.

Miilongo yi ili noyi ili omuna oombaanga dhayooloka. Oombaanga ohadhi tusikilile iimaliwa yetu nohayi kala yagamenwa. Oombaanga ohadhi tushininingile oshipu opo wo tu tume nenge tu tuminwe iimaliwa kaantu pwaana uupyakadhi washa.

Iilongo yiili no yiili oyina oombanga dha yooloka dhoka hadhitu sikiilile iimaliwa yetu, kehe ombanga oyina omukalo ngoka hayi longitha oku tuma oshimaliwa. Ombanga yedhina Bank Windhoek ohayi longitha omukalo hagu iithanwa easy wallet, ngoka hagu ningile aantu mboka haya longitha ombanga, oshipu oku tuma oshimaliwa.

Aalandithi ohaya landitha iinima ya yooloka. Uuna ya mono iilandithomwa ya ninga mo ethimbo ohaya kulùa ko koondando naalabdi ohayi indjipala uuna oondando dha kuluka.

Oshimaliwa osha simana noonkondo methimbo lyo ngaashingeyi. Ohatu shi longitha okulanda iipumbiwa yetu yo momagumbo oshowo oku futa oosikola nosho tuu. Ohatu siikilile iimaliwa yetu koombaanga hoka hayi kala ya gamenwa, ngele kapuna oshimaliwa uuhupilo ohawu kala tawu nyangwanyangwa.